Amin'izao ora izao aho mahita fahadiovana. Tsara erỳ mahita an'izany fipetrahana izany, miloko mihaja sady mahafinaritra ny maso, mahatolgaga erỳ ! Dia mahafinaritra ny mijery an'ity loko milanto, milanto ny masoko.

Haivola, Tonga vola, Kinga vola. Izay no zava-misy eto Madagasikara eh ! Tsy azo amidy hono ny fahalalana, tsy azo amidy ny boky. Ny boky malagasy tsy azo amidy fa zaraina fotsiny. Boky famakiana teny sy fanazaran-tsaina, kilasy faha fito.